Waya dha masanhalaze. Emiti dhiri kumpi na maadhi era nga ghaligho n'olutindo kwebabita okusala amaadhi.

Omusaadha omuzungu omukono gwe nga guliku ebiviri bingi ayambeire sawa eri mu langi ndhirugavu n'endheru, ali kumpi na maadhi era nga abonekera okuba agemye eilobo eizungu.

Ebisolo bibiri nga biri mu langi eya kisitaka amagulu meirugavu bi ghangaleiza amatu era nga birinze einhuma.

Omukazi ye twise ebbafu, mu bbafu muno mulimu amasoghani, ebikopo ne bindhi kamaala. Omukazi yesibye ekitambala ku mutwe nga ayambeire olugoye lwa kasayi.